Qonni guddina hawwaas-diinagdee tokko keessatti wantoota diinagdee hawwaasaa utuban fi wantoota ijoo kan dhalli namaa itti fayyadamaa jiraatudha. Biyyoota vuddatan keessatti yookaan biyyoota hiyyeeyyii keessa jiraatan keessatti qonni sochii hawwaasni keesda jiraatu yoo ta’u, kanneen yeroo ammaa kana dhiibbaa uumaa jiran keessaa seektarri qonnaa isa ijoodha.

Seera kabachiisaa jechuun nama yookaan garee seeratti kenname kabachiisuudhaaf hojii tola ooltummaan yookiin hojii dirqamaan itti kenname tokko kabachiisuu naannoo magaalaa yookiin baadiyyaa keessa deemee hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf poolisii fi kanneen biroo ta'uu danda'a.

Faashinii, faashinii jechuun wantoota ammayyaawwaa addunyaa keenya keessatti bal'inaan wagga waggaatti yookiin yeroo yerootti hojiirra oolfaman keessaa isaan ijoodha. Faashina kana namoonni sadarkaa garagaraarra jiran kan itti fayyadam yeroo ta'u biyyoota adunyaa gara garaa keesaatti baayyinaan kan hojiirra oolidha.

Meeshaaleen manaaf waajjiraalee maali? meeshaaleen manaa kan miseensonni maatii irratti hojii hojjetanii fi akkasumas irratti nyaatanii fi qodaa garaa garaa irra kaawwatan yeroo ta'u meeshaaleen waajjiraalee immoo kan hojjettoonni biirooleef waajjiraalee hojii waajjiraa irratti hojjetaniidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun Meeshaalee namni tokko hojiiwwan garaa garaa ittiin hojjechuudhaaf faayamee yookaan ittiin miidhagee hojii tokko hojjechuuf ittiin ba'u yeroo ta'u, kana malees fayyaa keenya ittiin eeguudhaaf meeshaalee garaa garaa kan itti fayyadamnu meeshaalee miidhaginaa jedhama.

Dhugaatiiwwan, dhugaatiiwwan sadarkaa garaagaraatti hawaasa keessatti fayyadaman yoo ta'u, kunis dhugaatiiwwan akka lallaafaa dhugaatiiwwan akka bishaanii, dhugaatiiwwan alkoolii qabanii fi jedhamuudhaan iddoo garaagaraatti ramadamuu danda'u.

Bineensota Manaa fi Alaa Bineensota manaa jechuun bineensota namaa wajjin namatti madaqanii jiraatan yeroo ta'u, bineensota alaa jechuun kan tasuma namatti hin madaqnee fi kan bineensota mana keessaa madaqsanii nyaatan jechuu dha.

Nyaata, nyaata jechuun wantoota bu'uura jireenyaa keessaa isa ijoofi hangafaa akkasumas namni isa malee jiraachuu hin dandeenye yeroo ta'u, kunis faayidaan isaa gabbina qaama keenyaatiif akkasumas fayyaa keenya ittiin eeggachuudhaaf wantootni bu'uura jireenyaa jalqabaa nyaata.

Meeshaalee manaa, meeshaalee manaa jechuun meeshaa miseensi maatii tokkoo irratti fayyadamu jechuudha. Kunis meeshalee akka barcumaa akkasumas sireefi kan irratti nyaatanii irratti dhugan ta'uu ni danda'a.

Meeshaaleen manaan kan miseensi maatii tokkoo qodaawwan garaa garaa jedhee itti fayyadamu yeroo ta'u, meeshaaleen waajjiraalee ammoo kanneen namoonni hojjettoonni waajjiraa hundi hojiiwwan gara garaa ittti hojjechuudhaaf waajjira keessatti itti fayyadamanidha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa namni tokko yookiin gareen tokko taasisu yeroo ta'u, kunis faayidaalee adda addaa kan qabudha. Ispoortiii namni hojjetu tokko fayyaa isaa eeguudhaaf akkasumas guddina qaamaatif wantoota garagaraa ittiin hojjechu dandeessisa.

Ogummaan wantoota uumamaan uumaan nuuf kennuu fi hawwaasa keessatti barnootaan argannu yoo ta’u, aadaa jechuun immoo calaqqee uumata tokkoo fi saba tokkoo kan ibsuu fi wantoota jireenya guyyuu keessatti itti fayyadamnu yoo ta’u, ogummaa fi aadaan walumaa galatti waantoota hawaasni tokko baldhinaan itti fayyadamanidha.

Muuziqaan madda bohaartiitii fi wantoota nama gammachiisan kan of-keessaa qabu yeroo ta'u, yeroo baay'ee walaloo akkasumas seenaawwan garaa garaa irratti xiyyeeffatee nama kan barsiisuu fi bashannansiisee, seenaa saba tokkoo yookaan uummata tokkoo himudha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun Wanta namni tokko uumamaan uumaarraa isaaf kennameef yookiin manneen barnootaa fi hawaasa keessatti gabbifatee hawaasasaa ittiin tajaajilu yeroo ta'u, aadaa jechuun immoo calaqqee (ibsituu) eenyummaa saba tokkoo (biyya tokkoo) jedhamuudhaan wamamu.

Bu'uuraalee misoomaa, bu'uuraalee misoomaa jechuun bu'uuraalee hawaasti tokko itti fayyadamee jiruu isaa gaggeeffatu yeroo ta'u, innis kanneen akka mana barumsaa, bu'uuraalee misoomaa daandii bishaan fi ibsaa ta'u.

Ispoortiin wantoota hawwaasni jireenya guyya guyyaa isaa keessatti dhimma itti ba'an keessaa isa ijoodha. Ispoortiin jireenya hawwaasa dinagdee keessatti namoonni amaleeffatanii kan guyyaa guyyaa hojjetan yammuu ta'uu fayyaadhaaf akkasumas jabeenya qaamaa tokko tokkoof kan ooluu dha.

Amantaa. Amantaa jechuun kan namni yookaan hawaasni tokko "naaf ta'a" jedhee amanatee, uumaa isaatti amanee bulu yeroo ta'u, amantiiwwan garaagaraa fayyadamee kan galateeffannaasaa galateeffatu jechuu dha.

Dhugaatiiwwan jireenya dhala namaa keessatti wantoota barbaachisaniifi ijoo yemmuu ta'u, kunis dhugaatiiwwan gosa gara garaa dabalachuuu danda'a. Fakkeenyaaf dhugaatiiwwan lallaafoo kanneen alkoolii qaban, kanneen alkoolii hinqabneefi bishaan dabalachuu ni danda'a.

Dhugaatiiwwan: Dhugaatiiwwan jechuun kan namni sadarkaa gara garaa irra jiru baay'inaan itti fayyadamuu fi wantoota bu'uura jireenyaa ta'an keessaa isaan ijoodha. Fakkeenyaaf bishaan qulqulluu fidhachuun ni danda’ama. Akkasumas dhugaatiiwwan sasalphoo naannoo kèenyatti gurguraman dhugaatiiwwan akla lallaafaa, alkoolii kan qabanii fi hin qabnedha.

Kuduraaleefi muduraalee jechuun wantoota hawaasa keenya keessatti guyyuu itti fayyadamaan yeroo ta'u, innis suupermarkettiwwanifi iddoowwan gara garaa irra kan argaman yeroo ta'u, vitaminoota gara garaa kan of keessatti qabanifi hawaasa keenyaa keessatti kan hojii irra oluudha. Isaanis kuduraaleen kunnen Muuzii, Avukadoo, Abukadoo, Papayaa, Mangoofi Burtukanaa ta'uu danda'a.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochii qaamaa namni tokko jiruu isaa keessatti hojjetu yeroo ta'u, kunis kallattii adda addaatiin raawwatamuu danda'a. Fakkeenyaaf, namni tokko miila isaatiin yeroo iddoo tokko irraa gara biraatti deemu ispoortii hojjete jedhamuun ni danda'ama.

Daldalaa fi gabaa; Daldalaa fi gabaa jechuun walitti dhufeenya cimaa kan qaban yeroo ta'u, daldala jechuun kan waanta namni tokko bitee gurguree hawaasa isaatiin oomisha isaa ga'u yeroo ta'u, gabaa jechuun immoo kan namni tokko keessa dhaabbatee bitee gurguruu fi itti dhimma ba'u jechuu dha.

Kuduraalee fi muduraaleen maali? Kuduraalee fi muduraaleen nyaatawwan vitaaminii garaa garaa of keessaa qaban keessaa tokko yeroo ta'u, nyaatawwan guyyuu soorannu keessatti bal'inaan kan argamanidha. Isaanis paappaayyaa, muuzii, avokaadoo fi bu'uuraalee mukkeen garaa garaati.

Bineensonni manaaf alaa garaagarummaa akkuma qaban walitti dhufeenyas garagaraas qabu . Bineensota manaa jechuun kan namootaa wajjiin walitti madaqanii mana keessa jiraatan yeroo ta'u isaanis adurree sareefi wantoota tokko tokko yeroo ta'an bineensotni alaa waraabessa booyyee, kurupheefi leenca ta'uu danda'u

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa. Manneen dhugaatii mannen nyaataa mannen hawasni tokko keessatti nyaataafi dhugaatidhaan itti faayadamuu yeroo ta'u, kunis iddoowwan gara garatti hojii irra kan oluudha. Mannen dhugaatifi nyaataa keessatti dhugattiwaan gosa gara garaafi nyaataawwaan gosa gara garaatu argama.

Meeshalee adda addaa: Meeshaaleen adda addaa meeshaalee sadarkaa gara garaatti namoonni gara garaa itti fayyadamaan yeroo ta'u, meshaleen kunnen mana keessatti baay'inaan kan maatiin irrattibfaayadamaan akkasumaas alaatti immoo hojii gara garaaf itti faayadamaan meeshaalee jedhamuudhaan ni beekamu.

Bineensota alaa bineensota manaa Bineensota manaa jechuun kanneen nama wajjin madaqanii mana tokko keessa nama wajjin jiraatan yemmuu ta'u, bineensota alaa jechuun kan tasuma namatti madaqanii jiraachuu hin dandeenye fi bineeldotaa mana keessaa soorratan jechuudha.

Daldala jechuun waanta namni tokko iddoo tokko irraa fidee gara biraatti bitee gurguru yoo ta'u, gabaa jechuun immoo iddoo namoonni bitanii gurguranii fi daddabarsa meeshaalee gabaa biraatti dabarsan gabaa jennee waamna.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee sadarkaa garaa garaatti namoonni itti fayyadaman yeroo ta'u, kunneenis biyyoota garaa garaatti kan namoonni garaa garaa kan namoonni iddoo hojii isaaniitti itti fayyadamanidha. Meeshaalee adda addaa kanneen jedhaman: meeshaalee ijaarsaa, meeshaalee investimantii, meeshaalee industirii fi kanneen biroo maqaa dhahuu dandeenya.

Gaajjibaa fi konkolaataawwan. Geejjibaaf konkolaataawwan jechuun imala namni tokko gara biyya tokko irraa gara biyya biraatti meeshaalee garaa garaa qabatee ittiin deemu yeroo ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo wantoota meeshaawwan garaa garaa fe'anii gara tokko irraa gara biraatti deeman jechuudha.

Barnoonni furtuu ittiin hiyyummaa diiganii fi hiyyummaa ittiin moo'atanii gara sadarkaa tokkootti ittiin darbanidha. Fakkeenyaaf addunyaa kanarratti namoonni dhiibbaa uuman, bulchitoonni biyyaa, namoonni siyaasa oofan akkasumas namoonni sadarkaa garaa garaa irra jiran bu'aan isaanii barnootaani.

Beeksisa jechuun maxxansaawwan namni dhuunfaan tokko yookaan hawaasni yookaan dhaabbileen gara garaa kan namoonni tokko irraa fayyadamuudhaaf ilaallatan maxxanfataniifi yeroo baay'ee naannoo magaalaatti dargaggoonni yookaan namoonni sadarkaa gara garaa irra jiran ilaalanii hojiiiwwan tokko tokkoof dorgommiidhaaf qopha'anidha.

Mana jechuun kan namni tokko jireenyaa jireenya jiraatu keessattii kan keessatti boqotuu fi kan keessatti nyaatu yookiin keessa jiraatu yeroo ta'u, mana jireenyaa jechuun immoo wantoota namni tokko ittiin jiraachuuf yookiin keessa jiraachuuf ijaarratu jechuu dha. Wantoota bu'uura jireenyaa keessaa manni isa tokkoo fi isa hangafaa dha.

Hawaasaa fi maatii, hawaasa jechuun tuuta yookin garee naannoo tokko keessattii wal danda'anii wajjin jiraatan yeroo ta'uu maatii jechuun immoo kan jaalalaan yookin karaa hidhata garaa garaatiin wal danda'anii mana tokko keessa wajjin jiraataniidha.

Seera kabachiisaan garee/tuuta tokko waan hawasaa keessatti hojeetaman kan akka seera kabachiisaan hojeetanidha. Faakkeenyaaf hojiiwwan tirakifikaa, kannen eegumsaa naannoo aairratti xiyyeefataan ilaalla.

Barnoota jechuun utubduu yookiin dukkanaa baastuu nama tokkoo yeroo ta'uu bakka deemnu hundattii barnoota malee milkaa'uu kan hin dandeenyee fii hayyoonni addunyaa kanarra jiran kan nutti himanidha. Barnoota malee iddoo deemanitti waa dubbisuu, waa barreessuuf waa dubbachuun kan hin danda'amne ta'uusaa.

Seera kabachiisaa. Seera kabachiisaa jechuun kan namni tokkoo tola ooltummaa yookaan miindeffamee hojii tokko hojjetu yeroo ta'u innis daandiiwwan garaa garaa akkasumas hawaasa keessatti kan seerota garaa garaa uumeee yookaan seerota uumaman bocee namoota barsiisee ittiin hojiirra oolchu jechuudha.

Hawwaasaa fi Maatii: Hawwaasa jechuun namoota nannoo tokkotti walitti qindaa'anii naannoo tokko keessa jiraatan yoo ta’u, maatii jechuun immoo kan qabeenyaan. gaa'elaa fi jaalalaan wal danda’anii mana tokko keessa jiraatan jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiiwwan sadarkaa garaa garaatti namoonni fayyadaman yeroo ta'u, kunis dhugaatiiwwan akka dhugaatii lallaafaa, bishaan, dhugaatiiwwan alkoolii qaban akkasumas alkoolii irraa bilisaa jedhamuu ni danda'u.

Daldalaa fi gabaan walitti dhufeenya garaa garaa qabu. Gabaan iddoo itti daldaltoonni keessatti gurguranii bitan yoo ta' u daldaltoonni immoo namoota gabaa keessatti bu'aawwan garaa garaa bitanii fi gurguranidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa namni tokko miidhaginaaf jedhee bitatee itti fayyadamu yeroo ta'u, meeshaaleen kunneen buutikiiwwan garagaraa, iddoowwan mana suuqiiwwan yookaan suppar maarkeettiiwwan magaalaa irra jiran irraa argamuun ni danda'ama,

Manneen dhugaatii jechuun manneen namni tokko yookaan gareen tokko walitti ta'uudhaan yookaan walitti dhufuudhaan, mana dhugaatiiwwan garaa garaa keessatti argaman banee uummata irraa fayyadamu yeroo ta'u, manneen nyaataa jechuun immoo mana nyaatni yookaan sooranni keessatti qopheeffamee oomishummaa isaa eeggatu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee miseensi maatii tokkoo itti fayyadamu yoo ta'u, innis irratti nyaachuudhaaf, irratti dhuguudhaaf irratti fayyadamnudha. Kunneenis gatii salphaa fi mi'aawaadhaan kan naannoo keenyaa irraa argannee bitannudha.

Seera kabachiisaa: seera kabachiisaan kan namni tokko yookaan gareen tokko fedhii isaatiin yookaan ramadamee hojii tokko hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf, tiraafikii, poolisii fudhachuun ni danda'ama.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochii qaamaa namni jiruu idilee isaa keessatti hojjechaa oolu yeroo ta'u, kunis karaawwan garaagaraa raawwatamuu danda'a. Fakkeenyaaf, namni tokko karaa fagoo yeroo miila isaatiin deemu sochii qaamaa godheera jedhama. Faayidaan sochii qaamaa (ispoortii) fayyummaa fi guddina qaamaatiif ni fayyada.

Amantaa jechuun kan namni yookaan gareen tokko naaf ta'a jedhee waaqa isa uumetti sagaduu fi amantaa gara garaa qabatee kan ittiin jiraatudha. Fakkeenyaaf amantaawwan gara garaa biyya kana keessa kan jiran yoo ta’u, amantaa Ortodooksii, amantaa Kiristaanaa, amantaa Musliimaa fi kanneen biroon ni argamu.

Oduu; oduu jechuun, taatee battalummatti ta'e yeroo isaa eegaatefi Kan beekamtti qabu tokkoo gurraa uummaata ykn gurraa dhageeffaatoota Kan battalummaati bu'u jechuudha. yeroo amma kana oduun karaalee garagaraa argachuun ni danda'ama.

Faashinii jechuun hawaasa keessa jiraannu keessattii wantoonni guyyaa guyyaatti haara'anii waggaa waggaadhaan dhufanii gurguraman maashinii jedhamuudhaan beekamu. Kunis namni tokkoo yoo gara suuqii yookan buutikii deemee waanta waggaa darbe bitate hin bitatu jechuudhaa. Kunis faashinii jedhamuudhaan kan beekamudha.

Daldalaa fi gabaa jechuun, daldallii wantoota namni tokkoo yokaan gareen tokkoo oomishaaf oomishtummaasaa gurgurachuuf yookan bitachuudhaaf jedhee daldalu yeroo ta'uu gabaa jechuun ammoo waanta namni tokkoo walirraa bitee iddootti walitti gurguree oomishasaa walitti oomishatu jechuudha.

Faaya jechuun wantoota bareedina yookaan beeksisoota garaa garaa ittiin hojjechuuf godhannu yeroo ta'uu innis keessumaa aadaa Oromoo keessatti bal'inaan kan hojiirra oolu yoo ta'u kanneen akka uffata aadaa, faashiniiwwan garaa garaa, kan harkatti, mormatti godhatamuu fi wantoota garaa garaa keessatti kan itti fayyadamnudha.

Geejjibaaf fi konkolaataawwan: Geejjibni wantoota namani tokko gara tokkoo gara biraatti yookiin biyya tokkoo gara biyya biraatti geejjibamu yeroo ta'uu; konkolaataawwan immoo meeshaawwan garaa garaa fe'ee biyya tokko irraa biyya biraatti geessuudha.

Nyaata jechuun addumatti kan namni tokko isa melee jiraachuu hin dandeenyee fi socho'uu hin dandeenyee dha. Nyaanni jireenya keenya guyyuu keessatti bu'aawwan garaagaraa nuuf kenna. Isaanis yeroo deemsa deemnu keessatti utuu nyaata hin nyaatin yoo baane, yookiin yoo jiraanna ta'ee, bu'aa kan hin qabnee fi jiraachuu kan hin dandeenyee dha.

Meeshaaleen manaaf meeshaaleen waajjiraalee wantoota wal isaan fakkeessan baay'ee kan qaban yeroo ta'u meeshaaleen manaa kan hawaasni maatii tokkoo irratti tajaajilamanii, irratti nyaatanii, irratti dhugan yoo ta'u meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo kan waajjiraalee keessatti hojjettoonni waajjiraa irratti hojii hojjetaniifi kanneen akka laaptoppii, kompiitaraa fi wantoota garaa garaa kan baatee hojiirra oolfamudha.

Oduu: Oduu jechuun taateewwan naannoo tokkoo, biyya tokkoo yookan addunyaa kanarratti raawwataman bifa oduu godhanii gabaasuu jechuun oduu jedhamaa. Oduun yeroo ammaa kanaa televizhinii, raadiyoo, gaazexaa fi wantoota tokko tokko irraa bal'inaan argachuun ni danda'ama.

Hawaasaa fi maatii, hawaasa jechuun naannaa tokko keessatti tuuta yookin gareewwan tokko keessa wal danda'anii wajjin jiraatan yeroo ta'u maatii jechuun immoo kan namoonni maatii tokko gaa'ila wajjin raawwatanii yookaan jaalalaan mana tokko keessaa wajjin jiraatan jechuudha.

Hoggantoota beekamoo: hoggantoota beekamoo jechuun hoggantoota sadarkaa muudamni isaanii gurguddaa irra jiru yoo ta'u, isaanis namoota biyyoota garaa garaa hoggananii fi muudama aangoo olaanaa qabanidha. Isaan kunneenis aangoowwan piresidaantii, ministeera muummee fi sadarkaa federaalaatti namoota aangoo qabanidha.